Paɣisara n laɣim nʒiya bimi bɛ ye liiga nima. ka zaŋ yari n bɔbi bɛzuɣrini, ka yeri maa shaŋa be bɛ nyiŋgoyani. ka shaŋa be bɛ bɔɣirini ka bi zaŋ mŋan buɣibihi n-tam tam bɛ naba zuɣu ka ʒiya ka yinɔ maa lara.

Loori n ʒɛya di mii nyɛla loori piɛlli ka ʒiri ʒili ka niraba ata shab ʒɛ di tooni ka yino maa ʒɛya ka bibayi maa dobiya ka yino maa nyaangi lɛbi biri n ŋɔ ka ŋun bala maa mii gba nyaangi lɛbigi biri yaɣa shɛli ka yino maa ka o pili zipiligu zaɣ dozim ka yɛ liiga ʒiɛ ka liiga maa nyɛ piɛla piɛla

Ɛskaveeta dibaayi n-ʒia ka so ye liiga piɛlli n-kanna di gbini ka so ye liiga ʒee m-be o nyaaŋga kanna ka shɛba mi gba woligi ʒia niriba ayi ka jarikannima ka di zaya m-pahi bɛ ʒia maa ni.

Daani nbala ka paɣaba laɣam ni dabba ka zaŋ lɛm n zaŋ sa n kohari bi daguya naanzuhi bɛ dinni ka kodu nim bɛ dinni ka bi zaŋli soŋ soŋ n kohari daa maa ni

Paɣi saribili. n ba cheche n zaya ka so jinjam mŋaa ka piri namda pɛla, ka cheche maa yila maa zuɣu bɛn ʒɛɣu tamya ka mii beni kaɔ ye liiga sabinli ka. ka bɔb bɔbi sabinli, ka paɣasari. so mi gba zaya ka gbaa ɔ zabiri lɔ ɔnyaaŋa.

Silmiin paɣa n ʒɛya o mii ʒɛ n tabila yili ka mali zabiri ka yɛ liiga piɛlli ka bihi kana ti ʒɛ o sani bihi kaa zooya bia so yɛla liiga piɛlli ka bia so yɛ liiga ʒiɛ ka bi ʒɛ o sani

Chɛchɛ ni moto n niŋ sarati paɣa ni doo mii ka doo maa kuriya ka gbubi o saɣangi ni ni o duni ka paɣa maa mii ʒiya o bi bob bobga ka gbubi o bia ka o chɛchɛ maa doya ka doo maa gba moto maa chɛŋ ti doya ka shikuru bihi ayi mii chɛna ka yɛ bi shikuru yunifom maa zaɣ dozima n nyɛli ka bi zaa ka bi nyaɣa baaji nima ka tiriti bi nuwa ka laati pool ka di ʒɛ bi nyaanga

Paɣa n yɛ liiga ka so chinchin ka bobi bobga n ʒi kuɣu zuɣu ka gbubi suwa n ŋmahari binshaɣu n chimdi lala bini maa ka boɣati bili ʒɛya ka dalibili ʒɛya ka laa bini maa tam di zuɣu ka kuripooti ʒɛya ka silba tamya ka o chimda

Niraba ayi n ʒiya ka yino maa pindi o kpee maa o ni pindi so maa ka o gobi chinchini piɛlli ka so jinjɛm sabinli ka ŋun pindo maa ka o pili zipiligu ka yɛ liiga piɛlli ka ga agogo

Niraba pam n bɛ bayaɣari ni ka dalibili ʒɛ bi tooni ka do so ʒɛya ka yɛ liiga nuɣso ka so jinjɛm ʒiɛ ka so yɛ liiga dozim ka si jinjɛm sabinli ka si woligi ʒɛ bi nyaanga kunkun zuɣu ka yɛ liiga piɛlli ka mali puli

Bia mini o ba n ʒiya n diri bindirigu ka bia maa ŋmaari bindirigu maa niŋdi o ba maa nolini bia maa mii yɛla liiga din bonbo ka mali zabiri ka o ba maa mii kpa ninkpara ka bindira maa bɛ pileet nim maa ni n tam teebuli maa zuɣu

Paɣa n ʒia ka zabri lim o zuɣu ka o ye liiga piɛli ka o so jinjiɛm ka teebuli ʒeya ka tahaponsi mini bindira tam tam ya ka diri piɛla biɛni ka o mini bihi ʒia.

Niriba pam n-zaya bɛ mi bela bayaɣiti ni be shɛli ka so kuriya ka gbambihi paai dibaayi n-za o nyaaŋga ka bi' so zaya yuuni ninyula ka so mi gba zaya m-pili zupiligu ka bɛ za bini maa ni.

Lɔɔrinim. n ʒɛya lɔɔrinim maa mini ʒɛya maa, bimi nyɛla. lɔɔri do zi ma. ka daa dama nim be dini pam , ka yiya beni yiya maa mi nyɛla, ya bɔb gu n veli ʒɛya, jiran bisa nim be di puuni.

Niribi ata n zɛya ka yinɔ ye liiga yalow ka yinɔmaa kapili zupiligu ka so jinjam sabinli kabi niriba ayi ka bi gbubi pain n kpaara n niŋdi pain ni ka kpukpals sa bi nyaaŋa..

Bihi n ʒi bohambu shee bɛ mini bɛ kariŋ ba ka o wuhiri ba ka tiriti bia so bia maa kpiɣila o nuu ka o tiriti bia maa ka bia so ye liiga piɛlli ka bia so gba ye liiga piɛlli ka ka so ye liiga ʒee ka so mee ʒi nyaanga ka zaŋ buku pa ka so jinjiɛm ʒee.

Chinchina mini namda nim ka bi laɣam su kpɛ chinchina maa chinchin piɛla biɛni ka chinchin dozim biɛn ka chinchin ʒiɛɣu biɛni ka bi laɣam di zaaha n soŋ nangbani yino ka di doya

Paɣi n ʒɛya ka ye ɔ nema. ɔ bɔbla bɔbiga , ka ɔ n ye liiga shɛli maa kadi nyɛ kala diba anahi, ka chinchini maa nyɛ kentɛ chinchini blue. ka vari vari be dini ka ɔ gbubi zahim ɔ nuhi ayi. ka pantuu zaya pantuu maa kala zaɣi ʒɛɛ n nyɛli

Bipuɣinbil. n wari gi nziya ka yaa hamma n ŋmari kuɣa ka doozi dizuɣu n pili zupiligu ka so mi gba zi o tooni n mali kuɣuli n tiri to.

Fulaan bihi n laɣim, n za torokogbuni paɣi ni doo n zɛ nyaaŋŋɔ n daarili bi niriba anahi kabiza luɣili zuɣu bin zɛ luɣilizuɣu maa , ka bidibilizɛya. kaso jinjam blue ka piri namda blue.

Paɣaba pam ni dabba n ʒɛ kom ni di mii nyɛla bayaɣati ka paɣa so yɛ liiga ʒiɛ ka bob bob chichɛla ka paɣa so gbubi ŋmani buɣu ni gbambila ka gbambili shɛli gba ʒɛ n paɣi

Paɣa n doya ka wuɣi o nuu zuɣusaa ka lara ka o nuu maa ni ka foon sabinli ka di bɛ dinni ka chinchina paaki n do o nyaanga chinchina maa mii zooya pam chinchini ʒiɛhi biɛni chinchini dabila biɛni

Bipuɣins ayi n zɛya bi bi bɔbi bɔbsi ka zɛya ka zaŋ mihi nlɔ yinɔ nuu pa paɣiri mihi zuɣu ka nɔhi zɛ tin gban ni n-dira ka lɔɔri zɛya.

Paɣi n-to lem nzi daani o mi so la chinchini ni di liiga ka bɔb di bɔbiga ka kohi ri ɔ daguli kaman toosi beni kaabeginim beni ka gbaŋ zɛya kamantoonsi maa mi pala gbambil shɛli zuɣu.

Zuɣu saa daɣimi n naan ŋmani saanku ka kpi kpalisi beni ka taabɔdari kadi dɔn doya ka bin zɛɛ kadi pa taabɔ dari maa zuɣu kawaya sabinli ka ka m pa taabɔ dari zuɣu.

Kanbon nanim n laɣam ka lɛm paai dibaata lɛm maa nyɛla zaɣ ʒiɛhi ka doo ʒiya ka so chinchini o bi yɛ liiga ka do so gba ʒiya ka so chinchini ka zaŋ o nuu n tabi o jirili ka zamaatu bi zooya pam n ʒi bi laɣangu maa ni

Paɣaba ayobu n yi kuligi kuna bi mii zaa ʒirila taha piɛla ka tia kuŋ ʒɛya ka ka paɣa so gbubi guuka guuka maa nyɛla guuka dozim ka paɣa so yɛ liiga liiga maa nyɛla liiga baŋkom ka yino yɛ liiga dozim ka yino yɛ liiga sabinli

Paɣasara ayi n ʒɛya yino maa yɛla liiga buluu ka so chinchini maa chinchini maa gba nyɛla buluu ka bob bob sabinli ka yino maa mii gba bob bob sabinli ka yɛ liiga sabinli ka so chinchini ka di nyɛ zaɣ chɛk chɛk kala kala ka leemu nima ka di ʒɛ bi tooni binwola

Lɔɔri karili mini lɔɔri bili n nyɛ sarati kanirib kana n ti zɛya yuuni bi sarati maa so zɛ dini o muɣila omaŋ zɛya ka ye pulɔva kaso jinjam dɔn n nyɛli kayinɔmaami ka yinɔ maami. kaso mi ye neen' sabla

Paɣa ba n ʒɛya ka yino zaŋ puli bini yɛ ka pili zipiligu laasabu ka yihi o boɣa yini zaŋ bahi ka wuɣi o boɣu zuɣusaa ka yino mii ʒɛya ka gbubi binshaɣu ka ŋunbala maa mii gba ʒɛya ka zaŋ spiika n kpa o noli

Boraadɛ dibaanahi n bɛ laa ni ka gala dibata bɛ laa maa ni ka zaham bɛni pahi ka kpam bɛni ka di zaa laɣam bɛ laa maa ni

Paɣibi n ʒɛya paɣi maa mi nyɛla paɣiba ayɔbu, ka paɣiso be bɛ puuni ka o zaŋ chin chini ɔ nyɔɣu ni ka zaŋ chinchini maa n sɔ ɔ sheeni. ka zaŋ chinchini maa n bɔbi ɔ zuɣu, ka zaŋ nyiŋgo korigu, n niŋ ɔ nyiŋgolini, ka zaŋ yɛri n lɔ ɔnuhi ayi maa zaa, paɣi so mizaya. ka kpa ninkpara, ka ye siŋgiliti sabinli. n sɔ turaza ʒɛɛ

Paɣib ŋɔ zaɣi bɔbigu n nyaba kpɛnŋɔ. paɣiso pilla waliɣu, kaso chinchini. piɛla kayinɔ gba pili waliɣu kaso chin chin piɛlli ,kasomi gba zɛya ka zaŋ chinchini piɛli o kpabla binmaa kasoml gba zaya ka ye liiga zɛɛ kapili waliɣu n gba zaya ka zaŋ onuu tab ogbeɣu.

Paɣi nzɛya. paɣi sabinli mi n nyao kaoye liiga mini di zupiligu kaziri tahi pɔŋ ka birashi nim be di puuni. ka kpama be dini, ka o gbubi. basket onuuni ka di gba, ka birashi nim be dipuuni. ka kpazɛri ma be dipuuni

Kom n doya ka shipi nim bɛ kom maa yaɣa ayi ka tihi bɛ nimaa ni tihi maa gamya pam ka shipi nim maa shiipi yini nyɛ zaɣ piɛlli ka duu tom di zuɣu ka shiipi bili ʒɛya n nyɛ zaɣ ʒiɛ

Doo n chɛna ka pili kaap piɛlli ka gbubi foon o nuuni ka baŋ piɛlli bɛ o nuu maa ni ka moto ʒɛ o luɣuli zuɣu ka do so bɛ o nyaangi chɛna ka Loori piɛlli ʒɛ o luɣuli zuɣu nimaani

Paɣaba ata ni Doo ka paɣaba maa ʒiri ʒiya bi zuɣuri ni yino maa ʒili maa nyɛla kɔpu fulas n nyɛli ka ŋunbala maa kpabi bia ka piri namda piɛla ka o liiga waɣanli maa nyɛ zaɣ ʒiɛ ka ŋunbala maa mii yɛ liiga ʒiɛ ka so chinchin kala kala o gba kpabila bia ka ŋunbala maa gba kpabi bia ka zaŋ chinchin ʒiɛ n kpabi bia maa ka yɛ liiga maa ka liiga maa piɛla

Niraba n ʒɛya bi mii zooya pam ka bia ʒi bi tooni bia maa yɛla liiga piɛlli ka zaŋ luŋ n ku yɛ o nyingoli ni ka luŋ maa do o naba ni ka o ŋmɛrili ka namda yɛlo ka di do o tooni

Daani m bɔŋɔ la ka paɣib laɣim n-diri daa ka zaŋ kpaɣanima n-zaŋ zali ka paɣi so kuriya n-zaŋ onuu niŋ n dipuuni kazaŋkoligu n niŋ otooni ka paɣisɔ mi ziya n zaŋ osarigi m-pa o naba zuɣu ka teegi onuu n bahi o kpee maa ka yinɔmi chana ka Kpab o biiya n chana kabihi ʒɛya kapili zupiligu ka ye liiga dozim.

Doo m bari chɛchɛ ka ʒiri niɛma ka ye liiga ʒee ka so turaaza ka piri namda piɛlla ka o chɛchɛ maa tooni yila maa zuɣu ka filaawaasi biɛni ka o nyaanga ka duri biɛni ka dariga tiliya.

Paɣiba n. laɣim. ziya pam , ka paɣisɔ nyɛ paɣi sabinli ka bi bɔbi bɔbiga ka ye. liiga zɛɛ ka zaŋ tahi pɔŋ n tam o naba zuɣu n kaɣisiri tuya ka tahipɔn. shɛli tom zɛ otooni.

Dabba n laɣam kuligi ni bi mii nyɛla bi zaɣ bobgu ka jɛnirɛta ʒɛ bi tooni ka kpalaŋ ʒɛya ka jɛnirɛta bili pa kpalaŋ maa zuɣu ka do so ŋun kuriya ka dabba ata ʒɛ bi nyaanga ka yino bɛ sunsuuni ka yɛ liiga vakaɣali ka o liiga boɣu maa nyɛ zaɣ dozim ka ŋun ʒɛ o nyaangi maa ka o yɛ singirɛti sabinli ka ŋun ʒɛ o tooni maa ka o yɛ liiga piɛlli

Paɣib n zɛya ka paɣisɔ ka o bi bɔbi bɔbiga kzaŋ nyɛ pobriga n pɔb onyee kazaŋyeri n nin o nyingoli ni kadinyɛ zaɣ' dozim mini zaɣ' sabinli ka oye liiga ka liiga maa nyɛ zaɣchichara ka oso chinchini ka paɣiri mŋana

Holl mini Baanjira n ʒɛya baɣa taba ka hool maa nyɛ zaɣ piɛlli ka baanjira maa gba nyɛ zaɣ piɛlli ka fulaawɛs tam kuɣu maa zuɣu ka duu maa puuni ka bolfu waɣala dibayi biɛni ka faan gba biɛni

Gban piɛla n laɣim nʒi gili teebuli ka bindira kon gili teebuli maa n ʒɛ ɔtooni ka paɣi sɔ ʒiya. ka ɔbii ʒi ɔ naba zuɣu, ka bii maa kpuɣi ɔnuu n tiri zuɣu saa, ka ɔma maa n. kpuɣi o zuɣu n yuuni ɔni tiriti zuɣu saa maa.

Paɣa n yɛ liiga waɣanli ka bob di bobga n ʒi kuɣu zuɣu ka teebuli ʒɛ o tooni ka suu pa teebuli maa zuɣu ka silba luŋ pa teebuli maa zuɣu ka bata tam teebuli maa zuɣu ka o zaŋ chɛrigi pa bata maa zuɣu ka daangi ʒɛya ka o zaŋ duɣu bila n tam daangi maa zuɣu ka teebuli maa loŋni ka kuriga ʒɛya

Lɔɔri bibayi n nyɛ sarati kalɔɔri zaɣipiɛlimaa ŋun saɣimiya pam zaɣizeemi ŋun mi nyee polɔ n ŋmaai kalɔɔrinim shab gba zi nyaaŋ maa. lɔɔri bɔbigu n nyɛli ka yil' zɛya yili maa mi nyala dachi biisa

So n ʒiya n gbuni kaap ka binshaɣu bɛ di puuni ka tahabili ʒɛya ka binshaɣu bɛ tahabili maa ni ka taha bili shɛli gba ʒɛya ka buku doya ka koins doya koins maa shɛli nyɛla zaɣ ʒiɛhi ka shɛli nyɛ zaɣ piɛlli